Sa'aa siminttuwaan woykko liishshuwaan tiyidi loytti keexxanawu woykko harabaa keettaa gimbbiyaan keexxanawu maaddiyaa buquraappe issuwaa gidiyaa siminttuwaa getettiyaagee sa'an corati zini"i uttiis.

Issi deeshshiyaa qanxettida woykko mudetti uttida miittaa bolli eqqada miyiyaakko simmada xeellawus. i merakka qassi zo"ouwaakko biida bulla gidduwaanikka bootta meray dees.

issi geela''o na'iyaa dembba sitti ga eqqada bari kushiyaa naa''a pude denttada saluwaa miccada miiccaydda eqqidaarippe guyye baggan de'iyay oonee?

Issi goshshanchchaa shooqan tokettida dumma dumma murutata xomoosiiddi de'iya asay beettees. Etappe dariya baggati uttidi xeelliidfi de'iyo wode amaridaageeti qassi eqqidi be'iiddi de'iyogaa misilee qonccissees

Cora luxanchcha naati issi kifiliyaa garssan bantta luxetta keetta qonccissiya maayyuwa maayyidi shiiqi uttidi issoy issuwaara nababbidinne qassi dumma dumma maxaafa pilggidi beettoosona.

Wolaytta wogaa maayyuwa maayyida naa"u macca naati wolaytta wogaa quma katti aattidi wolaytta wogaa keettappe sinttan eqqidi kiittaa aattidi de'oosona

Issi aaho dembban yaa simmi eqqida yelaga na'ay bootta shuraabiya maayidaagee beettes. Qassi aappe sintta baggaara kaamiya lambbaa duuqqiyosay beettes.

Issi heeran meretiyaa dumma dumma danuwanne daafa teqqanaw asay issoy issuwaara zoretiyooganne qassi qohoykka merettiko aawucciya shiishshidi mooruwa oottiddi asaa kessiyo siraatay awa heeran de"ii?

issi shuchcha ogiya doonanni diya keetaa xaphon mokkiya mitati beetoosona. assi eti ha shuchcha ogiyaa loyttanawu tokoogaa be'iidi diya asaykka beetees.

Issi na'iyaa qumaa kattiyoo qoli"o gelada qumaa kattayda de'awus. i sinttankka dumma dumma beni wode qumaa kattiyoo keriyaa malatiyaa disttiyaa giyoogee de'ees.

Giya giddon dumma dumma suuqeti de'iyageeti beettoosona. Hegeetu giddon adil"e ciishsha meraara de'iya pooxa malan kametti uttida suuqiya sinttan issi yelaga na'ay eqqiis.

Attuma naati bantta 'miraqqa' gallassi woykko bantta bullachcha gallassi yedhdhiyoo caammay keehippe daro biraa ekkes. Gaasoykka asay he caammaa issito issito xalaala yedhdhes.

Issi gattan oosetti uttida keettay beettees. A shuuriya xeelliyo wode aybikka beettenna mela soha gididi booxxi uttidabay beettees. Heeran dissa milatiyabay de'ees.

Issi lo'iya qottay pootuwan beettiyo ambbay de'ees. Ambbaa gidoon diccidi dumma dumma mita qimotti de'oosona. Ambbawu giduwan keehiippe lo'iya serkilee beettees.

issi keettaa giddon asaa misilee beettees. qassi ha keettaykka beettiyoy issi maariyaami misilee diyoosaa bollaana. Ha miishshaykka qassi asa naati keqqetaageeta bessoosona.

Bootta wogaa maayuwaa malatiyaagaa maayidi naati eqqidi pootuwaa denddiidi de'iyaageti beettoosona. Heezzu attuma naaturanne naa"u macca naatura lo"iyaa sohuwaan de'oosona.

dummaa dummaa cora qommo doozati issi sohuwan de'osonna. etappekka baggay kuwattetawu maaddiyagaa gidishin baggay qassi asaa naatussi coomidi xuunxidi uyyanawukka maaddees.

Daro malaaliyaa keehippe puulatti uuttida bolla baggaara cimataa yaagiyaa xifaatee kaaqetti uttidosay ayba lo"ii! sa'aykka kuushshiyaa oosettida giigidi puulatti uttiis.

Cora kattaa xeellanawu keehi lo'iyaanne maanawukka keehi yeemoyiya cora ustta issi diran wottidooge meennan coo qoppiyodekka lo'es shin awan bayizettishsha?

Sintta baggaara paraa bollan uttida asati ubbaykka bootta maayuwaa maayi uttidosona. Etappe guyye baggaara qassi naa"u bullukkuwaa maaya macca naatinne hara asaykka duriiddi de'oosona.

Issi Luxetta kifiliyaa giddooni cora attumma asayinne cora macca asay issippe yaa'aa yaa'iiddi de'iyaageetuppe amaridaageeti bantta kushiya xoqqu oottidaageeti beettoosona.

Keehippe lo'iyaa dummaa dummaa meraara de'iyaa xommppeti issi keettaa giddon duge simmidi kaqqeti uttidagee de'ees. He keettaa giddon duummaa loiyaa doozatikka de'osonaa

Cora asay hagaa keena gaanawu danddayettena asay markkabiyaa bollan caanetti biishin beetay denddidaagee asaa bollappe laaliidi de'ees. Daro asay haattaa giddo geli uttiis.

Issi salo meraan tiyetti uttida godaara de'iyaa keettaa karen heezzu naati eqqidaageeti beettoosona. Issi na'ay geliyo sohuwaan eqqiis. naa"u naati qaasi miyiyaara eqqidoosona.

Issi ambba giddon de'iya wogga keetta sintta baggan keexettidaba yuushuwan kaamee yuuyyiiddi diyagenne asay qassi ha giddon diyagaa xeelliyage des.

cora qeeri naati issippe shiiqidi Kawotettaa ayssiyageetussi bantana gakkida gohuwa odiidi déoosona giddo shin asati etassi gidya zaaruwa immi erokonna

Wogga abbaa bollaara biiddi de"iyaa jelbbaa bollan cora zo"o maayuwa maayida asati de"iyoogee haddirssa baggi aadhdhi wodhanaw hanees. Ha jelbbaa kunddettawu gaasoy aybee?

Dembban dumma dumma maayyuwanne caamma micci wottidi bayzziyooga be'idi baei koyyidoogaa keena shammidi de'iyaa asay coray de'ees. Gidoshin caamma gatee aappunee?

Ha woraa giddo beettiya soossuwan ya baggaara nne ha baggaara shuchchan doodetti uttida penttiya haattay duge simmidi tamaa milatiiddi goggiyagee beettees.

Issi karetta shaashiya ba huuphiyan qachchida mishiriyaa bootta naxalan ba na'aa ba"ada haa xeellayida akka I na'aykka keehin miicciiddi de'oosona.

Issi keehi aaho dembbattiya sohuwan issi bitanee naa"u boorata waattaara aggidi hankko naa"u boorata heemmiidinne laaggiddi gadiya giddoppe kessiiddi de'ees.

Heezzu buttullan dumma dumma meraara de'iua ushshati xaraphpheezzaa bollan maaraara uttidaageeya gidishin eta heezzaa meraykka dunmma dumma gidikkonne yesuwan lagge malati beettooso.

Asay issi issi ganddattiya heeraara hargikko baahilaawe xaleta go'ettes. Gidoppe attin ha'i ha'i payatettaa naagissiyoo keettay nu heeran heeran gelidaagaappe denddidaagan daro metootokkona.

Issi bitanee haa xeellidi uttidaagee bulla shamiziya maayidi buuchchaa dichchi uttiis. Ha bitaniyassi huuphiyan binnanikka baynnaagaara liiphee phooliyagaara haa simmi uttidi miiccees.

Hasppun naati issippe de'iyaageetuppe heezzu bullukuwaa danccidaageeti ushachcha baggaara qassi heezzu bullukuwaa danccidaageeti qassi haddirssa baggaara eqqin attida naa"u naati giduwaan issi mala maayyidi eqqidoosona.

Bolaale ashingguliriyaa bolli kaqqi wottidooge sitti gi eqqi uttidaagappe miyyesa baggara asay kiyyiyonne wodhdhiyo ogee de'ees. Ha ogee de'iyaagan asi beettena.

Hagan naa"u dosettiyageeti issoy issuwara ekettana haniyo wode issoy issuance tana ekkuutee giya oyshaa shiishshiyo wode go"ettiyo buquratinne xuufeti de'oosona.

Cora keettati dumma dumma meran keexxettidadeegit issisan shiiqqidi beettoosona. dumma dumma zaafetikka keetteta puullayi wottidosona. etapp guyessan deree woraa mittan kumaagee beettees.

Issi adil"e ciishshaa meran tiyyetti uttida godappe giddo baggaara de'iyaa penggiyan heezzu maccaa asati eqqidaageeti issoy issuwaara zorettidi de'iyaageeta be'adi?

Addussa ogiyaa dumma dumma deexxobata caanidi biyoogan erettida issi kaame eqqidaagappe guyye baggan amarida asati issippe eqqidi aybba xeelliyakkonne xeellide beettoosona.

Issi keehi lo'iya arssa na'iya ba huuphiya duge yedada keehi puulattada di'iyaara ha simma eqqada dumma dumma tiyettiyoobata erissayidda de'awusu.

Issi shooqaa bollan isso maata malatiyaa doozay mokki uttidaagappe giduwaan amaridi mittati woxxi woxxidi eqqi uttidoosona. Shin ha shooqqan de'iyaa dooza sunttay oonee?

Issi bitanee issi qeeri kaamen zemppidi eqqidaagee ha simmidi ba issi kushiya kaamee bolli wottidi hinkko kushiyaa xeessa oyqqidi ha xeellidi eqqiis.

Zammana wodiyaan asay koorinttiya wolqqaa go"ettidi tamaa eettanawu go"ettiyo buquray issippe issisan shiishshi wottidi bayzziyooge de'iyaaga gatee aappuna gidanawu diishsha?

Issi keehi gita ambbay de'ees. He ambbaa giddoppe dariya baggay keexeettido qorqqoruw meray zo'o. Ambbaappe gaxa baggaara woratinne dereti beettoosona.

So kaamee eqqiyo sohuwan kaamiyaassi ushachchanne haddirssa baggaara issi bootta adussabay eqqis. Ha ya baggaara ha baggaara eqqidabaaassi go"ay aybee?

Cora asay issippe shiiqidi issi aaho sohuwan hemettoosona. Ha asatu giddoppe baggay borsssa ba''i uttidaageeta gidiyo wide baggati mela hemettoosona. Eti allaxxiyosay booxxi ekkiya mela maataana.

Macha naatti banttana puulayanawu dumma dummabaa go'etoosona. Hegeetuppekka leemisuwaasi bantta menttershshaa tiyiyoo chaapastikiyaa giyoogaa tiyetti ekkidi yuuyoosona hegeekka eti sinttaa heeraara puulatti beetana mala maades.

Kaamiya ogiya giigissiidi diya cora asati, shafenne shuchchay beettes. Qassikka sintta baggaara pooqe keettay keexettiiddi diyagee beettes. Qassikka koorinttiya shuboyikka des.

Dumma dumma suuppa birataa qommoti sa'an micetti uttidaagee beettees. Hegeetikka bilooniyaa birshshiyoogaa, kariyaa gorddiyoogaa qassikka hegaanne hegaa malatiyaabati de"oosona. Etu qoodaykka ichchashshaappe daro.

Hana caammiya keehippe lo"awusu shin I lo"otettaw gaasoy I bollan de'iyaa wolaytta wogaa qonccissiyaa hadiyaa a bolli wottidi sikkidooga gidees.

Shuchcha baasettidi keehippe malaala hanotan keexxettida keettay be'anawukka ayfiyaa puulatidaaganne a giddon daanawukka injjetiyaaga gididoogappe denddidaaga I qanxxissiyo gatee keehippe xoqqa.

Nu ambaa ayssiyaagee ini galla asaa ubbaa shiishidi asay ubbaykka ba de'iyoo heeraa heera geeshshatettan oyqqana mala giyaa huuphe yohuwan asaa shiishshidi keehippe zoris.

Wogga keehi xoqqa deree beettes. Ha deriya sinttan wombbay diyageekka beettes. Qassikka dumma dumma dozzatinne woray deriya sinttan diyage beettes.

Qoodan oyddaa gidiyaa attuma asati maarara eqqidi issi sa'aa bolli tokeetti uttidabaa buquraa be'iidi de'oosona. ya baggaara qassi shonkkooroy tokketti diccidaage beettees.

Cora asay issi shooqaa giddon eqqidi issi issi oosuwa oottiiddi de'iyageetuppe sintta baggaaranne sinttaar qassikka guyye baggaara wolqqaama shuchchaappe keexettida keettay eqqiis.

Tohossa toophphiya dalgga manttiya kawotettay masqaqala baalaa gaaso oottidi abbe bayna asawu maaduwa qaaxidi deiyoga wolaytta talavzhiniya yafaran qaaxiya misliyara issi daannay haasayidi de"ees. Hagaa daanna sunttay oonee?

Beni wode asay mitta qanxxanawu qeranawu qoo"anawunne hegaanne hegaa malatiya oosota oottanawu maaddiya kalttaa geetettiya buquray ha'i wodiyan xayi xayi bees.

Issi attuma na'aynne heezzu macca naati issi heeran issippe gididi kaa'ide de'iyaagetuppe guyye baggaara qorqqoruwan direttida pengge de'iyaagaa issi na'iya oyqqa uttaasu.

Asay banttaw de'iyaa gita shooqan timaatimiya tokkiyoogan keehippe cora murutaa demmiyooge erettidaba. He murutaakka qassi giyaa kessiyoogan bayzzidi daro miishsha demmoosona.

Dumma dumma samunaa qomoti bayzziyoosaninne shamiyoosan dumma dumma meran issoy issuwaa bolli kuretti uttidosona. Ha samunaykka qitaa issi gutti meecci kessi agees.

Nu biittan hagiddon issi wogga keettay keexettidaagan issi bankke keettay yiidi cora miishshaa qanxxiyooga adussa wodiyaassi go'ettanaw he keettaa ekkis.

naa"u maccanne atumaageeti woykko azzinaynne macaasiya naau naatavbantta kushshiyan oyqqidi machchiya eqqin azinay uttin wolaytta danguzzaa maayuwa maayidi saan uttidosona.

Issi qophphee de"iyo shuraabiyaa maayida na"iyaa ba silkiya hayttan wottada guutta na'ay sa"an uttidaagaa borssaa oyttada deexuwa likkiyo buquraa sinttan eqqaasu. I deexxoykka aappuna gidaneeshsha?

Issi aaho asppaltte ogiyaara yiiddi de'iya kaametu qottay ay malee? Ha naa''u kaametuppe issinnee meray salo mala gidishin, l sunttay oonee? Etappe usachchaara aybi de'ii?

Issi bitaniyara issi meshireera kattay mokkidaagaa giddoppe hokkidi kattaa qohiya maataa qoriiddi de'oosona. Maccaara naa'u kushiya duge yeddada qoriyode attumaagee issi kushiyan bari gulbbataa oyqqidi issi kushiyan kattaa giddoppe maataa maxiiddi de'ees.

Wolaytta dichcha toho kuwaassiya kaassanchchati ubbay issippe shiiqidi maarara eqqidi baggay sintta baggaara gulbbatidi bantta wodiraa oyqqidi eqqiidaageetuppe neeni eriyo asi de'i?

Issi bitanee kareeta maayuwa maayidi salo meraara de'iya sohuwan eqqidagaa sunttay oona geteetti? Bitaniyappe sintta baggara de'iya xuufe attiyo kiitay aybee?

Qeeri mokoriinee ashagettidi uttidaaga gidishiin a bollikka bollaara zo'o meran xaafetti uttidanne giduwaan qassi salo mera mala xaafetti uttida xuufetti de'oosona.

Bootta saamunay zazzare malayiyabay micettidaagaa bollan de'ees. Ha saamumaa koohoykka appe guyyebaggaara a miyyiyan uttiis. appe hini baggaara maatamalatiya bonccoy sa'an zin''i uttiis.

Cora naati issi sohuwan shiiqi uttidaahetuppe sintta baggaara de'iyaa macca naati banttappe sintta baggaara de'iyaa macca naati naatussi kishiyaa miccidi bessiid de'oosona.

Dumma dumma asay bari darkkon tokkidi go'ettiyo sawo maatati de'oosona. Hegeetikka naatiraa, aguppiya, xalotiya, deebbuwa, katikkallaa, gucachchaa hegaanne hegaa malatoosona.

pulaalee asa kushiyaa bollan dees. ha pulaaliyawu oyddu xoo"eti doosona, ha pulaaliyawu naa"u bagga xeeray karetta. appe garssa bagara zo"o mera sa"an hiixxettabay beettees

Issi mala maayuwaa maayida layttan guutta naati ubbay issippe issisaa shiiqidi ufattiidi de'iyaageta be'iyoode ayba lo"ees gideetii! etikka maayido maayuwaa meeray mata mera.

issi macaassiya ha sohuwan diyaara eqqada beetawusu. qassi i matan diya xuufee ta nabbabiyode qassi ingglizzatuwan xaafettiis. akka boottaa maayasu.

Isilaama ammanuwa kaalliya cora asati issi aaho dembbaani bootta kutaa bantta bolli xaaxidi duge xuggunni xuggunnidi bantta xoossawu goyinniiddi doosona.

Kiriyaappe oosettida kilooshiyan daddido dantteelle beettes. Ha dantteelleekka buddeenaa kaammanawu woyikko daabbuwa kaammidi qaxxara woyikko bullachchanne dumma dumma keettaa efanawu alleqissiyagaa.

Amaarattuwaa doona qaaladan tamaariyo maxxaafaa koyiro kifiliya yaagiya xuufee beettes. Giigissidaageeti sunttayikka xaafetti uttiidaagee beettes. Ha xuufetikka karettan xaafetti uttidosona.

issi karetta maashshiinee diyagee beetees. a gidoppe beettiya biray qoodiyakko keehi daro. ha biraayo metay keehi lo'ees. tawu immiyakko dosays.

Zamaana gediyan wottiyo caama dumma dumma ogiyan puulattidi ba industriyan giigidi deosona. Hagee macca asawu giigida tohuwan wottiyo caama gidishin gatee keehin al"ees. Ha caamaa gatte woqqe?

Meran bootta gidida shuggiyaa isiponjjiyaa getettiyaagee maarara kurettidi issoy issuwaa bolli eqqi uttiis. ikka qassi darobaa oottanwu maaddees. keehi adussaa gidikko qassi zin"i shemmpanawukka maaddees.

Issi malan hasttamanne uddufun paydo gidana geetetti qofettiya cima macca asaa caammay beettiyagaa gidishin meraykka zo"uwakko baqqi ekkiyanne bootta cachchay de'iyogaa

Issi keehippe boolimiddi keexxettida keettaa penggiyaara cora asati sitti giidi kanttidi biidi de'oosona. Qassi amarida asatikka yaara ha simmidi yiidi de'oosona.

Gastta asay luxxiyoo luxxetta keettaa luxxiyaa asatu giddoppe issi bitanee ba kushiyaa pude denttidi luxxisiyaagakko bessees. I ayba oyshshaa zaaranawu koyidaakonne erettenna.

Issi shuchchan keexettida keettaa dirssa sinttan woyikko luxetta keettaa Karen luxiya naati issi mala maayuwa mayidi ziiriyan eqqidaageeti de'iyageeti beettoosona.

Nu heeran issi asi ubbi gottiyo tukke keetta de'iyaagan essiyoo tukkee keehippe mal'iyoogaappe denddidaagan he tukke keettaa asay tukkiyaa gatiyaa gujjideeshsha?

Wolaytta woga qumaa giddon dumma dumma katta qommoti de'oosona gidikkonne daruwaa meezetibeena uraaw maanawu keehippe deexxiyaa kattati eta giddoppe cora.

cora asati issi sohuwan beetoosona. ha asatu giddon daroti aayota malatoosona. qassikka darot aawata malatoosona. naatikka issippe eqqidi beetoosona. etikka lo'oosona.

Shooqa bollan biron mokkiidi de'iyaa kattaa biitta a ushshiddinne sharafaa a giddoppe madhdhidi de'iyaa naa"u maccaa asat bantta doona aybba qachchi wottidona?

sone biittay de'iyo heeran biittaa iray shokki shokki efenna mala daro mittaa tokkana bessiya allaale xeelliyo kifilee ubbatto qanxxenan kiitaa aattees.

Galbbappe oosettida caammay issi gediyaan wottiyooga xalaalay de'iyaagee wottanaw tohuwawukka keehippe injjetiyaaganne qassi daro marccuwakka oychchiyaaga gidishin darotoo eray bukkiyo aginatun wottanassi injjetena.

Issi boottaa maayyidi bitanee ba kushiyaan mittaa qanxxiyo buquraa oyqqidi issi mittaa xoqqa sohuwan wottidi qanxxiidi de'iyaaga guyyen issi hara bitanee eqqiis.

Gifaataa laytta laamiyaa baalay gakkiyo wodiyan asay dumma dumma qumaa qommota giigisiyoogan he baalaa keehi lo'o hanotan kaa''iiddinne ufayttiiddi aattoosona.

Wollaytta maataa giishshawu keehippe baaxettida a sunttaykka mantta dagatoo kumbba giyo issi yelegaa na'ay ba kushshiyaa xooqqu oottidi bva doonankka pomppaa wottidi hasaayiidi de'ees.

issi maccassiya addussa tohuwaa qirbbiyaa gakkiya qoliyaa maayyada maayuwakka ba kushiyan oyqqada ba huphiyankka shaashshiya qachchada ha simma simmada xeellaydda eqqaasu.

Kaamee ogiyaa xeelliyoode naa"u kiyi shaaketti uttidaagee yaanne haa biyoo sohoy beetiyaagan ya baggay dugetta qassi ha baggay pudette gidagee beettees.

Madaabbariya sharaara xiillee kumettay kumettay siketti uttidaagee beettes. A bollankka " isppeshaalle gisttiiya xiilliya yaagiya xuufee diyagee zo'uwan xaafettaage beettes.

Payattettaanne Bollaa Minttettuwa luxiyo maxaafa ichchashshanta kifiliya giyaa xuufee zo"o meran xaafettidi appe garssa baggaara loytti beettenna micciica xoofetikka bootta maxaafa bollan xaafeti beettoosona.

Issi wogga tappellaa bolli issi eqotaa oonatetaa qonccissiyanne qassi sintta buusaa ubba xeelliyaagan keehioppe muruta hanotan salo mera taappeelan xaafetti uttida xuffee beettees.

Naa"u asati bantta sinttan haasayiyoo pomppaa wottidoogan dere asasi aybaa gaana koyyidaakko odiidi nne hasayiidi de'oosona. qassi etappe garssaara nne bollaara xuufetti xaafetti uttiis.

keehippe cimidda aaway bari huuphiyan bootta kuttaa xaaxxidi uttidaage ha simmi xeelliyaagappe guyye baggaara de'iyaagassi issi kushe xalaalay betteees .

Kaamiyaa seera naagissiyaagee issi sohuwan eqqida kaamiyaappe sintta bagaara eqqidi ba kushshiyaan aybba miishshakko oyqqidi ha simmi xeellidi aybba kiitakkonne aartidi de'ees.

Cora asay guyye baggan shiiqi uttidaagetuppe sintta baggaara uttidi xaafide de'iyaa heezzu asati aybba xaafide de'iyoona neeni eray woykko erikki?

Issi yelaga na"ay ayfiyan manaxiriya wottidi salo mera pude gakkanaw gorddettiya kootiya maayidi karetta suriya gixxidi ba naa"u kushiyaakka kiisiyan yeggidi haa simmidi eqqis.

Issi keettaa giddon naa"u qommo magalashoy kaqetti uttiis. Ha magalashuwa meray salo mera malatiya meraara de'iyanne qassi adil"e ciishshaa malatiya meraara de'iyagaa.

Issi shuchchan direttida dirssaa bollan issi masttireetiyan anjjettiiddi mayiyo mayuwa mayida maccaara eqqaasu. Qassikka I miyyiyan issinna mataa shiishshi bessiya buquran xeellayidda dawusu.

Cora asay dembban laaletti uttidaage beettes. Qassikka sintta baggaara baase kaame daro asaa caaniyage beettes. Appe guyye baggaara dozzati beettoosona.

Akka bawu arssa meraara de'iyaa issi geela'o na'iyaa bootta qamisiyaa puulaara de'iyaagaa maayya uttaasu. ippe guyye baggaara qassi mata meran doodettida maataay mokki uttagee heeraa loytti uttiis.

Cora gaastta asati issippe shiiqidi qoomeeti uttidageeti keehippe lo7iya doozay kumido sohuwan eqqidosona. Eeta giddoppe darotikka wolaytta woga maayuwaa maayidosonaa

Tukke darotoo asaassi keehippe uyanawu maaddiyanne ha"i wodiyan asaa marccuwa xayssiyaba. Ha"ikka bootta siiniyan tigettidi siiniyappe bollaara gukkiyagee issi siine gida

Yoo yoo gifaataa yaagiyaa erissoy ogiyaa doonan xoqqu giidi kaqetti uttagee daro asay be'anawu injetti uttiis. ikka qassi naa"u sha"anne tammanne ichchashshu marotettaa layttaana.

Teeraa holjjojjida pappayya ayfe darotoo asa naatussi immiyo go"appe issoynne waanatiyaagee qumatettaw, wozana seelaa teqqanaw qassi mittaa anoy kuwatettaw maaddees.

Hagee gooshshaa kushshee hiilata luxxiyo keettaa. A giddon kuttuwa yelettisiyoge, miitta ayfetta shooqan ayfisiyogene dumma dumma hiiyesatetta yedettiyo ogetti deosona,

Issi aaho kifiliyaa giddon cora asati issipe gididi bantta oydiyan oydiyan uttidi issoy issuwaara zorettiidi qassi kattaakka miidi de'iyaageetu qooday aappunee?

Ushsha keettan cora ushshaa qommoti ziiriyan uttidosona. Ha ushshaassikka daro dumma dumma meray de'ees. Baggay adil"e meraara de'ees, baggay haattaa malatees.

Heezzu macca gastta asatinne issi gacino na'ay ba aayen tooketti uttiidaagee beettoosona. Etappe guyye baggaara ciishshay beettes. Etappe issinniya huuphiya dooqissaasu.

Nu heeran issi attuma naati ubbay shiiqettidi tohuwaa kaasaa be'iyoo sohoy diyaaga issi wogga odi bessay diyaagaa a waatidi dooyiyoo?

Nu tophphiyan gidin hara biittatun dumma dumma miishshaa qorraphphiyo sohoti doosona. Gido shin ha sohuwan diyagee Tophphiya asa dalgga manttiya miishshaa qoraphphiyo sohuwa.

Issi maataa meray de'iyoo maxaafaassi kooho baggan de'ees. Ha maaxaafaa kouwaa bollan "Wolayttattuwa luxiyo maxaafaa" yaagiyaagee de'ees. Qassikka tohossa baggaara "Koyiro kifiliya" giyaagee de'ees.

Issi xaafetidi giigidi kiyyida xifatiyaa bollan dumma dumma cora asati banttana xeelliyaa allaaliya bollan banttan qopanne qassi asaa oyshshassikka zaaruwaa immidi beettoosona.

Naa"u maata keettay beettes. A guyyessan darkko baggaara cora uuttaa alayikka beettes. Qassikka baasuwappe zago baggaara maatayinne naa"u naati eqqaageeti beettoosona.

Saluwaan de'iyaa awaa wolqqan oottiyaa a sunttaykka soolariyaa getettiyaa giyoo miishshay adusatettaan keehippe daro gididaagee de'ees. ha baggaara qassi matay mokkaagee de'ees.

Toophphiyaa biittan asaasi wogaa maayoy keehippe xeellanawu lo"ees. Nu asay a xeegidi habashaa gidikka xeesees. Hana na"iyaa maayidoge iira pala lo"ees.

Wolaytta dere asay beni wode biittay booran goyyanaw injjetana xaykko naa""u achchawa aylliya waaxxidi oottees qassi bull"anawukka xikkiyaa go"ettees .

Mittay tokkettidi irxxa carkkuwakka immiyonne keehippe lo"iyaa heeran keexxeti uttida cora keettati maarara keexxeti uttidaageeti beettoosona shin ha heeran de'iyaageeti oonantteshsha!

Cora asay issippe shiiqqidi issi heeran uttiddosona, bagga asay qassi eqqidi xeeliyode ha baggaara de'iyageeti bootta wonbbaraa bolli hokkidi uttiddosona,

Issi qeeri na'iyaa de'iyaara ba huuphiyaan shaakka shaakka daddisa simmada qachchada qassi xeeran celliya aattada qachcha wottidaari sunttay oona geetetti?

Nu heeran ooratta ogee gelanaaniyaagaa issi wogga botte kaamee he ogiyan haattaa tigiyoogan ogee buhettana mala oottido oosoy keehi lo'es.

Qoodan cora attuma asati issippe qoomettidi eqqidaageeti beettoosona. Ha attuma asati dumma dumma maayidaageeta gidishin wtappe dariya baggati Wolaytta wogaa maayuwa dungguzzaa maayidosona.

Odin odo yaagiya xipatee dumma dumma ha lo'iyabatuura giigidi bollan kaqetti uttido keetta giddon dumma dumma karettan boottan giigida maayoti doosona.

Qeeri naati issi kifiliya giddon salppiyan eqqidi sinttakko simmidi xeellidi de'iyaageetuppe miyyeessa baggaara dorssiya eqqidaara de'awus. Eti eqqido kifilekka be"anaw lo"enna.

wolaytta woga kushe hiilla go'etidi urqappe medhido so mishshay issi keettaa gidon de'iyage beettees hegappe guyesa bagara qassi quruxuwa quruxidi wottidogee beettees.

Issi aaho shooqaa giddon de'iya amarida asati ay oottiiddi de'iyoonaa? Ha asatu giddoppe kare biittaa asa gidiyabati de'iyoonaa? De'iyaaba gidikko ay oottiiddi de'iyoonaa?

Issi aaho sohuwan beettiya keettay aybippe keexettidaaee ? Ha keettaa yuushuwan beettiyaabati aybe aybee? Leem. Keettaassi darkkon matattidi de'iya dozatinne Keettaappe haakkidi beettiyabati aybee aybee?

Issi shooqqa malatiyasaappe sintta baggan heezzu maccaasata issimala qamisiyaa maayid issimala xilatiyaara de'iyaa danccuwa xeessan gixxidi naxalaa bantta hashshiyan yegid eqqidosona.

Issi yelaga na"iyaa bootta shuraabiya maayada adidhe ciishsha mala suriya gixxada ba haddirssa kushiyan ba huuphiya oyqqada eqqaasu. Ha na"iya eqqosay awa geetetii?

Issi biittaa naaganawu seeraa naagissiyaa ollanchchatti keehin koshshosona. Hageetti toophphiyaa zawaa so morkkiyaappenne kare morkkiyappe naagoosona. Etta kawotettay luxissanawu besees.

Afkaattuwa qayyiya qoridi naa"u mittaappe oosettida saaxiniyan qilxxi ootti wottoogee beettes. Ka"a gidiyakko eesuwan min namisaa zaaresishin ayissee qayye gidis!.

Asay dumma dumma baalati gakkiyo wode gidin hara bullachchatinkka wogaa qonccissiya maayuwa maayidi he gallassa bonchchoosona. I he maayoy awan bayizetti?

Naa"uasati na'atettaappe doommidi yelagatetankka appe kanttidi gasttateta layitta gakkanawu issippe mixiiddi gidin buucciiddi yiidoogadan bessiya missiliya ha sohuwan bessiiddi de'oosona.

Zazzariya, samppaanne hara dumma dummabata daddiya asati woyikko hiillanchchati zambbaanne buuxaa go'ettidi daddiyoogan asaa naati go'ettana mala hiya epiidi bayizzoosona.

Nu biittaa zal''anchchati issi issi ganddatiya heeraa biyogan bantta koyidobaa hiraysuwan shammiyogan qassikka ambbatiya heeraa ehiyogan bantta zal''iyaa keehi lo'o hanotan ootoosaona.

keehippe cora qeerinne wogga naati issippe issi kifiliya giddon uttidi ziqa sohuwan dembban sohuwa de'iyaagetupe xoqqa sohuwan uttidaageeti eta aybba oddidi de'iyoona?

Dumma dumma asaa kahaa mattoyiya ushshaa qommota dumma dumma miishsha bolli tigi wottidooge asassi uyanawu shiiqqi uttidaagee beettees shin asi beettena.

Ha odo yeechchaa bolli de'iya bootta shamiziya maayidi karabaataa qooriyan wotti uttida bitaniya oona giyoo? Ha odo yeechchaa bolli xaafettida xuufee aybaa qonccissii?

Hagee sohoy macca asaa huuphphiya giigissiyonne puulayiyo keettaa gidishin cora macca naati kifile giddon de'iyageeti nne issi qeeri attuma na'ay de'oosona.

Issi deexxiyaa buquraa issi sohuwaappe hara sohuwaa epanawu wolqqaa oychchiyoo giishshawu haree goochchiyoo gaariyaa bollan wottidi epiyoo masoopiyaa be'iidi de'ees.

Issi adussa gididanne karetta mera binnaanay de'iyo maccaasiya zokkuwa zaaradsa eqqaasu . Ha maccaasiya maayado maayuwa meray maata mala gidishin I sinttan soofay de'ees.

Attuma naati darotoo sagga gallassatuninne baaletun bantta huuphphiyaa macca naatuugaadan daro wodiyaa ekkenna guuta saate garssan giigissiyoogan ay keenaa ufayttiyoonaashsha?

Issi kawotettaa matawa mala asi uttidi asaayo qonccettaa immidi de'iyaagee beettees. Ha assikka issi hasayaa ottiyosaan ba sinttaan kompputeryaa wottidi hasayiidi dees.

Beni nuuni oyddantta kifiliyan luxiyoo wode heeraa saynisiyaa maxaafaa nuussi immidoogaa ekkidoogaappe guyye baggan he maxaafaa soo ehidi keehi nabbabeettes shin ha'i ha'i hegaadan nabbabana gin aybee diggiyaabay?

Issi geela'o na'iyaa ba meraa loyttanawu keettaa kumida baziliniyaa muleera ba som"uwaa tiyada haa simmada xeellayda hara asay baagadan oottana mala haratuyoo odayddanne bessayda de'awus.

Dumma dumma meray de'iyo qeeri naati kaa'iyoo buqurati issi heeran shiiqi uttidi bantta mera mera qonccissiya xifatiyaa qonccissidi uttidaageeti beettoosona.

Nuuni aadhdhida gallassan nu woosa keettaa naatuura solkkuwaa giyoo deree de'iyaagaa woossanaw biidosan nu shemppo wodiyan yaane haanne yuuyi ekkidi xeelliyoode ayba lo'es giidetii?

Gela''o na'iya adl''e ciishshaaranne boottaara walahay de'iyo maayuwa maayada bari kushiya wodiraa bolli wottada oydiya bollan uttada ha simma xeellaydda dawusu.

dere asaa kaaletiya dumma dumma dalgga manttiyaappe doorettida shiiqida asati issippe gididi Toophiyaa kiike mocconaara issippe uttid zerettiidi beettoosona .

Issi bottaa bollan yuyyi uttidaa irzzoy de'ees. He irzzuwa giddon asaa milatiyaa qooreppe qommoo baggay beettiyo misileekka appe giddon de'ees.

Heezzu attuma asati ississaa shiiqqi uttidi tobbiidi beettoosona. Etappe issoy bs kushiyan maykkiya oyqidi haasayidi de'ees, issoy ba ayfiyan maxxaaxxiriya wottiis.

Issi sohuwa shiqqida duummaa duummaa meraara de'iyageetu sunttay aybee? Duummaa duummaa meraay de'iyo issi sohuwan de'iyagee asaa naatussi immiyo go'ay aybee?

Amarida alggaa mitta masi molidi giigissidi ehidoogaa giyan bayzziyoosan wottidooge de'iyaaga cora asay de'iyaage yuuyyi yuuyyi aadhdhidi be'iidi de'ees .

Heezzu qorqoro keettaa meran keexettida gattaa keettati maaraara de"iyaageetuppe guyye baggaara qassi cora qommo mittati de'oosona. Gaatta keettay woyssu layttaa taakkidi ceeggi?

Tungga ambban araada shuchchan jaano medaa giyo payatettaa eqotaa giya xuufe amaaratto doonaan gigidaage beettees, ha baggaara eqqida kaameekka beettees.

Karetta saleda bolla xaafetti uttida Paranjjattonne Amaaratto qaalan de'iya qaalata nabbaba simmada ha xeellaydanne miiccaydda de'awusu. Ha qeeri na'ee sunttay oonee?

Maata gade daro boo'ee de'iyogee beettees. Ha sohoy asay dumma dumma oosuwa oottiyogan kessiddo zaray xeeliyode yafaray yafaray de'iyogaa, mittaykka beettees.

asi oottido qopaanaw danddayyiya maashinee de'iyaagee keehippe daruwa duge giddo gelidi qopanawunne asa naatussi dumma dumma oyshshassi zaaruwa immanaw danddayiyaaga.

Duummaa duummaa meraappe giigisido asaa naatussi tohuwan wotanawu maaddiyaa caammay eta wotanawu giigisido botta bollaninne garssan uttida cora caammati de7osona.

macca nati bolla meecceti simmidi darotoo sooppe kare kiyyidi bantta peenuwaa sawettanawunne qassi bollakka shiiccisanaw koyyidi tiyyeettiyo bolla shiccissiyaa miishshaa.

shooqaa boli diya maatay maanawu maadenna. ikka keehi suuppa. qassi xeekiyoddekka maata mala milatees. nu heeran ha maataay uluwaa harggiya maadees.

Issi asaa naatu kahaa baqqiya woykko matoyiyya ushsha qommo gidida ushsha dumma meray de'iyoogaa ichashshu burccukuwan tigidi wottidoogaappe naa"atu bollan loomiya qanxxidi wotti uttiis oonakko.

Beni wode macca asay awukko biiddi laame maayuwa qanccan oyiqqidi woyikko pestaaliyan oyiqqidi kiyiiges. Ha'i wodiya naati ayissi borsaa oyiqqiyoonaa?

Inggilzze primiillegiya kaassanchchati kuwaasiya dembbaa giddon kaa'iiddi de'iyageeti bettoosona . Hageetu giddon Gibxe biittawa gidiya Maammed Saali kuwaassiya miqiiqqiliiddi de'iyagee beettees.

Makiinay biidi diyaagaa matan diyaagee motoree beettees. appe bolla bagaara diya issi motoriya bollan uttida bitanniyassi koppiyee keehi daro bootta.

Naa"u wodala naati dembba sohuwan eqqidi ha simmi xeelliyaahetuppe issoy bar kushiyaa Wolaytta dalgga mnattiya banddira oyqqidi maata bolla eqqidoosona.

Issi keetta giiddon cora qoommo urqqaappe meeretidi asaa naatuusi goo"aa immiya urqqa miishshaati de"oosona. Heegetikka kaasaliyan eettiyo coocciyanne baashshiya geetettosona. Etakka meedhdhiyaageeti zo"o urqqappe giigisoosona.

Dumma dumma issi pesttaliuan xaaxxetti uttida buqurata issuwaa issuwa bolli dooridi wottidoogeeta suuqqiyan bayzzanassi wootidoogappe bolla baggaara de'iyaaga sunttay aybbee?

makiinaa bolli qassi cora ciishshati beettoosona. ha ciishshati daro wode asay ba bullachcha loyttanawu go''etees. bullachcha keettaa ta ba erikke.

Biro giiggidi wurichibeena ogiyaa bollan cora shuchchay dooretti uttidaagappe qommo baggan de'iyaa detuwaa bolli issi shuchchan giigida keettay keexxeri uttiis.

Issi giyaa giddon dumma dumma katta ayfeti de'oosona. Hegeetikka sharaappe qolettiya wohee, badalaynne eta makkiyo lasttiqeti de'oosona. Macca asatikka qassi he sohuwan uttidoosona.

Issi kifile giddon sintta bagaara asttamaariyaanne luxxanchati issippe de"oosona. Tamaareti luxxetta keettaa wogaa maayuwaa woykko yuuniformiyaa maayidi asttamaariyaa oychido oyshaasi zaaruwaa immanawu kushiyaa denttiidi beettoosona.

Daro mittaynne daro maata malatiya doozati beetiyo keehippe aaho sohuwan issi qorqqoro keettaynne qassi issi guutta asay qumaa kattiyo kushshiinay de'ees.

Banggay mokki uttidaagee sa'aa bolli milxxi gi uttiis. assi meray maata malatees. ayfidi duge zinqetti utidaagee xeeliyide keehi asassi lo'ees.

Asa naati bantta tohuwan hemettiidi wottiyo caammati de'oosona. Ha cammatussi meray tukke teera mala, qassi sintta baggaara biradhdhiya giddo qaphphiyasaykka de'ees.

Ooratta shaatee coray urqqaappe merettiya miishshay bayizzanawi micci wottidoogee giyan diyagee beettes. Ikka bambbarya xiiranawu maaddiya so miishshatuppe issuwa giyogaa.

Issi eqotaa karen geliyosaan oosettida keehiippe lo'iyanne li'lettida geliyo karee oosettidaagee,a bolli xaafetti utyidida xuufee, kareen qassi eqqi uttida bootta makiinay de'"ees.

Keehi buhettiyaa ogiyaara issi buqurata caaniyo kaamiyan buquraa caaniyosan keehi cora asaara eta buquraara caanidi biidi de'oosona. Asay daroogappe denddidaagan kaamiyappe laalettananoosona.

Naa"u arssa naati beettoosona. Etapps issinniya timaatimiya oyikka uttaasu. Qassikka " ciishshaa malatissiya walahaa ubba mala sinttawukka" yaagiya xuufee des.

Issi maatay dari uttido heeran cora qommo doozati woyikko mittati de"iyaageetu achchaani wogga puulatti keexettida keettay xeelliyode keehin lo'iyanne upayissiyaba.

Issi karetta meray de"iyo uttiyo oydee de"iyaagee guyye baggaara zemppiyoogeekka de"iyoogee yuushshiyaa oydee de'ees. A miyiyan qassi buquraa wottanawu maaddiyaa oydee de'ees.

Ha sohuwan shiishshidi doori dooridi wottido mittaa ayipettinne ataakiltteti murutissidi wottidooge xeellanawu keehi lo'iyaanne maanawukka qassi tana daroppe yeemoyiiddi des.

Alamiyaani giigiya wottaa anaaciya poliyo wodiyaani nu biityiya toophphiyaakka he annaaciya poliyogan, qassi polo kanchche gidenan sintta xeera godiyoogan xoonoosona.

Cora asati issippe gididi qorqqoruwa ekkidi keettaa keexxiyo sohaa biiddi de'oosona. Ha hanotan xeelliyo wode kawo oosanchchati kehatettaa oosuwa oottiyaba milatoosona.

Dachchasa yaagiyo doozay qommoy nu jeeram darotoo miizaa xilikkiya giyo hargge oyqqiko caddidi haattaa ushshin maadiyaage gidoshin a demmanage toora xeera.

Heezzu geela"o macca naati wogaa maayuwa maayidaageeti issippe eqqidi heezzaykka gatimaanne maataa issippe gattidi bantta kushiyan oyqqidi haa simmidi miicciiddi eqqidosona.

Issi suriyara kootiyara issi mala karetta maayuwa maayidi karetta caammaa tohuwan wittida bitanee bootta sa'aara gooshettiya adussa qamisiya maayida mishiyiyi giichchidi biyagaa cora asay ya baggaaranne ha baggaara eqqidi xeellees.

Saluwaara away keehippe awaxxiyoo gishshawu asa ubbay awaara hemettanaappe giidi ba huuphphiyaan kuwaa tookkidi hemettees. ha sohuwaan issi na'eesi guyeera daro asay yees.

naa''u bulluliyaa tohuwaara de'iyaa qeeri naati kaa'iyo kaamee de'iyaagayyo uttiyoosaynne qassi oyqqidi laagiyyoosay keehin injjettenaaga shin kaamiyaa xeelaw keehippe lo''awus.

Asay haasayiidi guutta naatu guugee bootta woraqata mala giyogaadan na'atettan tamaarikkonne nabbabikko daro eraa gadaawa kiyanawu dandayiyo gishshawu naata guuttan luxissiyoogee lo'o.

Mittaappe masettidinne pooxettidi giigida irzzo qottay de'iyoo buquray gidduwaan korinttee xomppiidi de'iyoogee xeelliyoodee ayba lo"ii! masettidi giigida buquraykka akeekan oosettaba malatees.

Asay ba son de'iyaa mehiyaa harggiyoo wodiyan wodiyan heeran diyaa aakime keetaa efiyoogan na mehiya mehiyaa laaggi ehidiakamissiyoogee keehippe lo"o.

cora attuma naatinne macca naati issippe eqqidesona. qassi eti ubbaykka godaa woosiidi doosona. degimmo issi na'ay etaara issippe shiiqidi eqqidosoan.

Issi dembban shiiqi uttida heezzu asati issippe gididi qoomettidi issoy issuwaara kaa'iyaageeti daroppe lo"iyaa issi keettaa asati daroppe anjjetida asata.

Taw oysha gidiyage macca assay ayssi keehi xoqa caamma wotidi wotuwa erennaagara ubbay gulbata gakkiya xoqa caamma wottidi ganddigaariddi oogiyan hemttiyoy aybissesha?

Hagee wolaytta dichchaa toho kuwaasiyaa kaa'iyaa naati hara citaara annaciyaa kaa'iidi de'oosona. Eti kaa'iyoode guyye baggaara daro kaafiyaa citaa yarata oyqqiyaa asay de'ees.

Issi penggee beettenna maata keettay issi sohuwan barkka de'iyaagaa gidishin, ayyo mata darkkon de'iya dozay aybee? Ha keettaappe guyye baggara haakkidi de'iyaabati aybee aybee?

Wogga wolaytta keettaa sinttan issi qeeri na"ay baasuwara woxxiiddi de'ees. Guyye baggaara wogga bitanee sintta baggaara qeeri na"ay de"iyaagee beettees.

Issi keettaa giddon maaraara naa"aappe bolla karttoonee utti uttiis. Sa'an hiixxetti uttida biratassi cora xekkati de'oosona. Ha bagaara leeqqammi uttiis.

Daro maxaafa xaafiyoogan erettida asati maxaafa go"ertiya asay bantta oonatetta erana mala koyyiko maxxaafappe guyye baggaara bantta misiliya wottiyaaba gidokone hage ay maadi?

Naa''u asati ogiyan eqqidaageetu issiniyaa kaamiya seeraa naagissiyaaro gidishin ippe ha baggaara eqqidaagee qassi bari kissiyan kushiyaa yediddi sinttaw hemettees.

Asay kase aadhdhida wodetun uyiyo haattaa gidin meecettiyoga woyikko oottiyoogaakka biitta bookkidi pulttoy kiyidaagaa go'ettes shin shama haattay ha'i wodiya aybbissi yiide?

Issi wogga adarashaan qooday keehiippe corattido asay yaa'a woykko konsonnuwaa oottidi de'iyode issi yaa'aa kalettiya huuphe gadawaay qassi eta oyshaassi zaaruwaa immidi dees.

Naa"u kalntterettiya ogee de"iyaagaa bollan asay, motoreenne kaamee biyagaappe gaxa baggaara issi hakkamo sohuwa erissiya xaafoy de'ees. Ha erissoy yootiyo hakkamo keettan aybay aybay xeelettii?

Zal"ee keettan dumma dumma miishshati bayzetoosona. Hegeettuppe beettiyagetti inkkirttiya, haataa duuqiyo lasttiqiyappe oosettiya haattaa duuqiyo orottuwaa. Hara batikka qassi haattaa duuqiyo miishshatikka de'oosona.

Shooqa giddon heezza gidiyaa asati issippe shiiqidi tohetti uttida gumbbo santta yuuyyi xeellidinne haatta ushshido beettoosona. Shin etappe sintta baggan ooni de"

Maayuwa bayzziyo sohuwan cora meraara de'iya adussanne qantta maayoti bollankka sa'an micvettidaageeta bayzziya bitaniya pootuwa misiliya medhdhidi kaqqidoogee xoqqan beettees.

Qooriyan wottidi alleeqanaw asay go"ettiyo giddo xekkan de'iyaa gatiya shametiyaage de'iyaaga issi karetta buquraa bolli kaqqi wottidooge de'iyaaga gatee woysseshsha?

Qoodan daro gidida zo"o xaphphoy de'ees. Zo"o xaphphoy payyattetassi aybawu aybawu go"i zo"o xaphphuwaa maana xayikko paayatetaa bollan ay mala qohuwaa gattii?

Cora ayba mooruwaa mooridaakkonne seeraa nangissiyaa xaaceti eta qachchiyoosaa efiidi gelisidi uttisidoogeta be'idi de'ettees. Naa"ay maccaageta haraati qassi attuma asata.

Nu ambbaa yuushuwan miraabe giyoo issi biittiyaa daws. He biittiyaaka dumma dumma mittaa ayfiyaa ayfiyooga erettaws. Asaykka qassi haaho sohuwaappe yiyoogan he biitteeppe shamooson.

Naa"u macca naati issippe eqqidaageeti haasayiidi de'iyoode etappe guyye baggaara luxxiyoo luxetta keettaykka de'iyaagee beettees. etappe sintta baggaara qassi kawotettaa banddiray eqqidagee de'ees.

Urqqaappe hiillatu kushiyaan merettida urqqaa miisha gidiyaa bashiyaa milatiyaagee qassi shaatiyaa milatiyaagee issi sohuwaan de'ees. Ha buqurappe yaa baggaara quruxoy dees.

Hagee a zoozee qoodan heezza ikka miyoode ayba mal"ees gidetii! a sunttaykka asaambussaa getettees. A miyiyaanikka tushshi tushshi maanawu zo'oy aybakko siiniyaan de'ees.

issi guutta na'iyaa ba adussa huphphiyaa naa"u baggi zaarada dadisoogaa qachcha wottida na'iyaa yaa simmada xeellayda eqqasu. a maayido shuraabekka qassi zo"ana hani ekkiyaagaa.

Issi mala meray de'iyo amarida macca asay qolliya sikkidi qassi ashinggulitiya mayizzidi bayzzanaw wottido maayoy de'iyaagee taani shammanaw koyyasishin gatee woyseshsha?

Dumma dumma cora kaameti issippe shiiqidaageeta gidishin, eti de'iyo man''iya woygidi xeegeiyoo? Ha kaametu sunttaynne eta meray ay malatii? Asay ay oottiiddi de'iyoonaa?

Keehippe wolqaama uushshoy denddoogappe denddidaagan issi keettaa guyyen diyaa muuzziyaa mittay sa'an kunddiidagee beettees. qassi muuzze xalla gidenan harabaykka kunddidaage de'ees.

Issi sohuwan oyddu asati porkkaa oyqqidi bookkidi de'oososna. Heerati adil"e ciishshaa malatiya qophphiya wottiddosona. Issoy ba kushshiyan boottaa curqqa qachchiis.

Hagee cora yelaga naati sa'an uttidi xoossaa qaalaa siyiyooba malatees. qassi eta gidonkka daro naati haa xeeliyaagekka dees qassikka sinttawukka xeelliyaa naati de'ees.

Issi issi ganddattiyaa heeratuura korinttiyaa wolqqay delibeenaagaappe denddidaagan issi issi cima asay he deriyaa biidinne mittaa maxidi ekkidi ehiyoogan metootidi des.

issi qumaa bolli beettiya mal''ettiyabaa giddon gelanawu maaddiya miishshay beettees. A sunttaykka qassi poogiya miishsha malatees. Awu meraykka keehi bulla.

Dumma dumma xawulaa osettiyaa so giddo miishshati de'iyaageeti maashiniyaani giigi maloogetti uttidaageta giigisiyaagee ekkidi baggaa oottidinne qassi baggaa godaara essi uttiis.

Issi qeera na'iya ba huuphiya paraa goyinaappe oosettida huuphiya malatiyagaara gujjada dooqissidaara beettawusu. Gidoppe attin he adussay I huuphiya gidenna.

issi macca na'iya ha sohuwan eqasu. a maayido maayuwassi meray keehi bootta. akka issi puula sohuwan eqaasu. guye bagaara xuufee de'ees.

Oyddantto kifiliyaa luxxiyoo maxaafaa luxxanchchatuyo immanawu giigissi wottoogee de'ees. ha maxaafay qassi wolayttattuwaa doonaa tamariyoogaa gidiyaagee meraykka salo meraa maayi uttiis.

Issi issi yelaga atuma naatikka bantta oottiyoo oosuwaa wursside shemppo gallassan woykko sambbatan sambbatan dumma dumma allaxxiyoo heerata biyoogan allaxxiidi aattoosona.

Naa''u gastta attuma asati santtaymikkidaagaaxeelliiddi de'iyode etappe issoy xade baggaara eqqidaage karetta suriya gixxidaagaa gidishin a sintta baaggan eqqidaagee maata meray de'iyo suriya gixxi uttiis.

Daro yelaga naatinne guutta naati issi xuma keettaa giddon uttidi cora odi bessay eta sinttan diyagan tohuwa kaassa annaacciya be'oosona.

Issi dumm dumma ababaa giddon issi pooqee de'ees. Ha pooqiya bolli aybakko kaqetti uttida kattaa nne phuuphphulliya misilee de'iyagee beettees.

Asaa naa"yi eran zemppidi shuuchchaappe puulayidi injjiyaan kaamee buululanaawu giigisido ogee de"ees. Ha giigida ogiyan seera naagisiyaa woodallayi issi maala maayuwa maayidi bolaaliya xoo"iyaan naa"u kuushshiyakka yeedidi eqqiis.

Issi sohuwan uttidi maxaafaa nabbabiya naa'u naati xoossaa geeshsha maxaafaa nababiidi mitaa giddonn uttidosona. etappe sintta bagaara xoossaa keettay des.

Ha aaho asfalttee sa'an kattaa qolidi miyakko diggennaagee xeellanawukka lo"iyagee awa biittaagee? A bollaara yiya kaameessi meray aymalee? Ha kaamee sunttaa ayba giidi xeesiyo?

Issi maata meray de"iyaagaa bollan haddirssa baggaara irzzo malaataa giddon xuufeenne paalliyaa kafee misilee de'ees. Qassikka ushachcha baggaara amaarattonne paranjjatto xuufe de'ees.

Naa'u tohuwara de'iya tookki wodhdhiya baajaajeeranne heezzu tohuwa baajaajeera eqqidaageeti beettoosona. Eti qassi eqqidosaykka etta moorettin giigissiyageetu mataana gidiyogee erettees. Asatikka giigissiiddi doosona.

hisaabiya tamaaretu maxaafaa giya xifatee ha woraqataa bolan beetees. gidikkonne ha woraqataassi bolla bagay adile ciishsha mala meray diyoogaa gidees.

Oyiddu paraa toggida asati de'oosona. Hageetuppe issinniya bullachchaa mayuwa boottaa mayaasu. Hankko heezzati attumaageeta. Etuppe guyyeera kaameenne dozzati diyageeti beettoosona.

Naa"u baggaaara de'iya menttee haattay goggiyoo sohoy wolaytta giddon awa ambna giddon beetti? He sohuwan de'iyaa duummaa duummaa doozatu sunttay oonakko eereti?

Issi mittaappe ottisiyo xawulaappe dumma dumma algattanne soofata oottisiyo keettan maarara oosetti giigidi bayzuwu shiiqida algatti beettosona. Sinttan beettiyagaa meraykka karetta.

darotoo sintta bollan dumma dummabay pir-pir kiyyiyo asayyo xale gidees giidi qopettiya godare uuttappe oosettiya saamunay go''etti be''ida asay odiyoogadankka daro go''a immees.

Issi amanuwa aaway kumetta amano maayuwaa kaabaa maayidi, karetta qophphiya amano aawatuugaa wottidi bantta kushshiyan maqaliya oyqqidi bantta kushiya naa'aa xaaxi gatti xeellidi doosona.

Issi wogga ordde maxxaafay bootta xarapheezza bollan uttidaagaa gidishin ha maxaafaassi bolla koohoy karetta gidiyode maxaafaassi pude xeelliyasay mulxxa bootta gidiyogee qoncciyan beettees.

Issi attuma na'aynne issi macca wottanchchiya beettoosona. Na'iya ba naa"u kushshiyan Toophphiya banddiraa miccada bessawusu. Na'ay ba kushiya pude dentti uttiis.

Qoodan oyddaa gidiyaa naati issippe issi sohuwaan eqqidi duriidi de'iyaageti beettoosona. eti qassi naa"ay wollaytta wogaa mayuwaa dunguzaa maayidi duroosona.

Fanddishay masoofiya kumi uttaagee, coranee daro siinee maaraara irkkaabootiyan dooretti uttaageenne dumma dumma keettaa alleeqissiya buqurati beettoosona. Issi buulattida masoofeekka a miyiyan beettes?

Keehin yaashiya cora qoommo bitta doolida dozati de'oosona. Doolida dozatikka gaamma gaakkidageeta liikkiyan qanxxidi meegidogee de'ees. Meegido miitta boolli geleeshshoy tanggaraci issi kushshiyan miitta issuwan qaasi kaatta oyiiqqi uttiis.

Baadina ogiyaan issi heezzu goommaara woykko tohuwaara bululiyaa bajaajiyoo giyooranne naa"u goommaara de'iyaa bajaajeti eqqidaageti beettoosona. hegaa herankka bayzziyoosaynne shammiyoosay de'ees.

haattaa uyyiyo bulee sa'an shuchchaa bolli diyaagee beetees ikka darotoo wolaytta heeran asaassi uyanawu maadiya miishshatuppeissuwa gididi goiyaa beni wode buqura.

Wolaytta sooddo yunbberesttiua naa''ntto penggee be'anawu keehi puula. Ha oosoy daro wodiya ekkidabaa gidikkonne keehi puulattidi oosettiis. Koyro penggiyappe be'anawu keehippe lo'ees.

Issi dembbatti ekkiya heeran hayiqqidabaa qori qori miya qooraasee bawutaa koyiiddi yuuyyidi diyagawu merayikka karetta gidishin doonayikka wogaa qooriyankka zo'obay de'es.

issi macca kaalettiyaaranne attuma kaalettiyaage shooqaa giddon santtay mokkidaagaa duge hookidi xeelliidi beetoosona. macaara maayidooge kareta koottiyanne qassi hookka utaasu.

Toophphiyaa dere asa zawaa, maaxuwaanne sarotetta naagisanawu luxxida olanchchati daro koshshosona. Hagee toophphiyaa naagisiyaa olanchchatu gadaawappe issuwa. Ayo oosoy eta kaaliyoga balosan seeriyo oosuwaa oottees.

Worqqay woykko aleequwaasi nuuni go'ettiyoobati keehippe lo'oosona. Gidoppe atin hegaadankka keehi al''o miishaa ekoosona. Gaasoykka eti hara miishadan eesiwan coo demetaw danddayokona.

issi arssa geela'o macca na'iyaa ba sinttaa woykko ba som"uwaa loyttana gaada baaziliniyaa som"uwaan wurssa tiyettidara xeelliyoode ayba iittawus gidetii!

Bambbaree balggoy wodiyan tokkikko bone wodetun gakkiyo gishshawu a gatee boniyappe daruwa balggo wodiyan gujjes. Hegaa gishshawu asay gaccettidagaa shammeesi shin I ayikeena geeshsheeshsha?

Macca naati darotoo bamtta gediya kamenna caamma wottiyooga erettoosona. Hegassi waana gaassoy aybbe giikko eta bantta gediyaa meezeyibeena gishshaw danddaayena.

Toophiya giddon issi buqura issi sohuwappe hara sohuwaa yuushshi yuushshi immiyoogan erettida issi eqqotay bari eqqotassi dumma dumma haggaazzuwa immiyaa kaamiyaa giigissi wottiis.

issi ceegga katamaa garssan beettiya cora lo''ennabati beettoosona. etaara diyagawu tookidobay keehi injjetenna. i tookkidobay bootta. ha katamay keehi iitees.

Hagee toophphiyaa kawottettaa giddon ha mata wode nu biittee kawuwaa dottoriyaa ahimeda abi azaazuwaan oosettida zanaqqiyoonne allaxiyoo sohuwaappe issuwaa giididi sunttaykka andineet park geetetti xeegettees.

Issi keettaakko geliyoo kariyaa achchan qanxxettidi kunddida merankka bulla moqqottaa mittay shuchchan hiixxettida sa"an zin"iis. he keettaakko geliyoo penggeekka dooya dees.

Cora attuma asati wolayitta wogaa qonccissiya maayuwa woyikko dunguzaa maayidi bantta kushiyanikka issoy issoy gonddalliyanne tooraa oyikkidaageetuppe gidduwan issi na"ay maahiya calaa maayidagee de'ees

Sambbatan laggetuura allaxxanaw kiyidosan nu biitan issi gita katta keettay de'iyaaga gelidi kattaa miidi keehi cora miishshaa kessidi miidoogee keehippe iites.

issi geela'o na'iya boottaa oyqqada ba kushshiyani hagan beettawusu. akka koppoyiya huuphiyan wotaasu. bootta maayuwakka maaya utaasu. yaatada qassi eqaasu

Usuppunaa gidiya wogga burccukkuwan giddooni adil"e ciishsha meraara de'iyaa ushshayi, zo'o ushshayinne karexxanawu ekkiya ushshay de'iyaagee xeelliyoode uyanawukka keehin lo'ees.

Beni wode gidinkka ha'i wode qassi ganddaa heeran asay wolqqa oosuwaa oottanawu woykko issibaa issi sohuwaappe hara sohuwaa caanidi eefanawu go"ettiyoy hariyaa getettees.

Ha bagga gaxxaara addussa tura milattiya qassi xuufiyaan baqiya mittaa googee beetishin gidduwaan qassi issi bicca mala aaho xawulaa bolli qeeri mittiyanne wursettaan uttidi baqqiidi de'"iya na'ay beettees.

Heezzu macca naati issippe eqqidi bantta huuphiya haa zaaridi hokkidi bessoosona. Issinna maayiddo maayoy bollaara maata mera, garssaara qassi karetta suriya gixxaasu.

Zal"ee dumma dumma kattanne mitta ayfetta bayzzanawu; shammanawukka go"etees. Hagee loomiyaanne santta bayzziyoga besees. A kka bayzzayda deiya naa"u macca asati beetosona.

Ha cora maccanne attuma asati keetta giddon uttidaageeti maayido maayoy punccare meraa gidishin hageeti toophphiya pederaale police geetettiyageet xeelliyo wode loohiiddi de'iyaba malatoosona.

Naa"u puulattida arssa macca geela'o naati doosona. Etappe issiniya qassi gudichchaa hayittan wottadda miiccayidda haa xeellawusu. Issinna qassi qilimma uttaasu.

Issi keettaa giddon cora xarphpheezatinne uttiyo wonbbarati de'oosona, hageeti asaa natussi immiyo go'ay keehippe daro gidiyo gishshawu asaa naati bochchana koshshoosona.

Beni wode asay kushe hiillanchchati giigissido miishshan leemisuwaassi otuwa, baattay, xaaruwa hegaanne hegaa malatiyabata go'ettidi kattes, timesinne dumma dumma buqurata yegganawu go'ettes

Issi kifiliya giddon heezzu mashsha issippe shiishshi wottidooge de'iyaaga bolli awa poo'oy ha simmidi phooliyaaga be'iyoode mashshaa meraykka keehippe phoolles.

Issi macaassiya uttidaara beetawusu. Iira asi beettenna. Qassi a wottiddo caammay keehi lo'ees. Ha caamay daro biraa ekees. akka lo'awusu.

Nu luxetta keettan issi keehippe gitanne asi ubbi go'ettiyoo maxaafa keettay de'iyaagan nu kifiliyaa naati qammaanne gallassaa nabbaboosona shin he naati paacciyan kunddeetes giidi hirggiyoonaashsha?

Dumma dumma luxettawu maaddiyaa maaxaafati bayzziyoo keettan dooretti uttidaageti beettoosona. etikka qassi garssa kifiliyaappe biidi xoqqa kifiliyaa gakkanaasi ubbaasikka giigidosona.

Giddo Ambba mootta seera naagissiya eqqota ayssiyaa Seeranchcha Balchcha Brahana geterti xeessetiya issi bitaniyaa sintta baggaara daagay uttidaage de'ees .

Tohossa toophphiyaa dalgga manttiyan qaraxxanne qanxxiyonne markkatetta worqqata immiyaa hagaazza immiyaa beeruwaa qonccisees. Hagaa giddon haraphphee malaatay deishin yuushuwan beeruwaa sunttaykka de"ees. Hagee qaraxa awudee awudee qanxisi?

Hagee asay sa'aara goggi biyaa haattaa uyanaappe giidi pabirkkay goozidi keessido haattaa uuyidi harggiyaappe bana naagiyoo hanotay keehippe ufayssiidi de'ees.

Bazzotiya heeran mittay, qanttay, addussaynne dircciccay bettees. Maatay zo"o biittay goyetti uttida bo'ee biyo sohoykka bettees. Issi issi miitaa bonccoy aaho.

Nu biittaa yelaga attuma naati hara biitta biyooga banttana ayissanaw guuttaa gitaa geennan dumma dumma oosuwaa oottiyoogan banttana ayssidi de'oosona.

Cora issi mala kaameti maaran maaran eqqidaageeti salo mala meray, adil'e ciishsha meraynne zo'o meray walahettidi diyagee bayizziyo keettaa Karen de'oosona.

Dumma dumma meraa leemisuwaassi zo'uwaa, boottaa, karetta, salo mala, adil'e ciishsha mala, maata malanne dumma dumma mera oyikkida maayoti doosona.

Wolayittani daro wogay de"es. Hegeetuppe issoy bayiraa bonchchiyogaa gidishin ha sohuwaani naa"u yelaga naati cima asatussi imotaa immiiddi de'iyageeti beettoosona.

Oorata keexxetida keettapps garssa baggan qoodan oydda gidiyaa naati haahuwan haahuwan eqqidi banttana koshshidaba oottidin e issoy issuwaara haassayidi beettoosona.

Haayite eraa poo'uwa ekkide yaagiyaa xipatee diyagaa matan naa"u asati misileekka des. Ha sohuwanikka Luxetta keettaa gididaagan tophphiya banddiray des.

Issi hoteele keettaa garssan uttiyo oydeenne qummaa wotti miyoo xaraphpheezay dees. oydetu meraykka bulla, boottanne zo"o. keetta giddon korinttee eexxees. haakkidi asaykka uttidagee beettees.

Issi wodallaynne geela"iyaa wolayitta wogaa maayuwa bullulkkuwaa maayidi miyiya miyiya oyqqidi eqqidosona. Woni he bullukkoy maayiyoode deexxiye kawuyii woykka orddeeyye lee"e?

Nu heeran de'iyaa koskkiyan keettaa pittiyoo puxxay keehippe corattidi de'es. Yaanidaagaa tankka nu keettay moorettidaagaa pittanaayo shammada soo ehada go'ettas.

Ha machchallatu paydoy qoodan tammaa gakkiyaaga gidishin ikka qassi zo"o meraam tiyettidagee nuusi bettiidi de'ees. appe haddirssa baggaara machchala gidenna hara malaatay de'ees.

Attuma naati beni bantta huuphiya magilaalan qanxxidi aggoosona shin ha'i wode huuphiya qanxxiyo maashiniyan go'ettidi qanxxoosona shin ha buquraa son go'ettanawu danddayiyo?

Dembban issi maccassiya jooniyaara shukkariya aatta ehidooga sa'an qolada appe yippa yippa bayzzaydda de'awusu. Shin hegaa shammiya asi I lanqqiyan beettena.

Dumma dumma ya"a oottanawu, pootuwaa denddanawu, shiiquwawu bullachchawu go"ettiyo sohoy hara haggazzawukka maaddees. Issi ekkettiyanne gelettiya naati bantta ufayssaa bochchanawu ha sohuwaa goettoosona. Ha sohoy woqqu gattiyaa ciggisi?